Paɣaba n gbahi zahim niŋ gbambihini gbambili maa nyɛla zaɣ sabinli zaɣ buluu zaɣ piɛlli zaɣ ʒɛɛ ka bɛ za ŋaliŋ gbuni zuɣusaa maa nyɛla zaɣ piɛlli ka paɣa maa yɛ liiga dɔzim ka ŋmaligi o nini o nyɛla zaɣ sabinli ka kpa tikpari wɔɣila

Dabba mini paɣaba n ŋmɛri gungona ka bi yɛ fulaaki nima ka paɣa zaŋ yɛri n niŋ o nyingoli ni ka zaŋ shɛli niŋ o nuuni ka o pili zipili sabinli namda ʒiɛ ka so pam rasta ka dabi tiŋa ka kpa tikpara o tiba ni ka shab ʒɛ zuɣusaa ka ŋmɛri gungona ka lara

Paɣaba n ʒi kom kuni yiŋa taha yinsi ka bi ʒi ka gbubi guuka dozim ka tii ʒɛya di ka mori ka shɛli mali mori ka zoya bɛ bi zuɣusaa o bi piri namda ka so piri ka gbubi namda ka so yɛ liiga piɛlli

Dabba ata n ʒɛ loori tooni ka loori maa wurim wurim ka diɣisi maa ŋma ka bi loodi zuɣusaa maa ka koba nim maa yihi ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka so bari moto ka baɣali bia ka so yɛ liiga sabinli ka piri namda ʒiɛ

Loori n ʒɛya ka nyɛ zaɣ waɣanli o nyɛla zaɣ ʒiɛ ka tipa toori tankpaɣu niŋdi di puuni tipa maa nyɛla zaɣ dozim ka boɣa karili bɛ nimaani ni tihi tihi maa nyɛla zaɣ waɣala ka tingbani maa nyɛ zaɣ dozim

Namda nim ka bi paaki sɔŋ di mini napkiin nima namda nim maa nyɛla kala difirɛns ti mali zaɣ dozim zaɣ piɛlli zaɣ ʒiɛ zaɣ tankpaɣu ni zaɣ sabinli ka di zuɣusaa niŋ fulaawɛs

Paɣa mini o bia n nyɛ sarati palli zuɣu moto ni chɛchɛ ka bia maa kpi o naba kabisi ka bihi ayi yɛ yunifom yinsi ka nyaɣa baaji ka wuɣi foon maa zuɣusaa ka woya nim bɛ zuɣusa ni lait

Paɣa n ʒiya dihiri kompiuta ka kolba tam o tooni ka ga wooch ka niŋ o zabiri biraawn ka yɛ liiga sabila ka gilaas bɛ o nyaanga teebuli maa nyɛla zaɣ piɛlli namda ʒiɛ

Boraadɛ n bɛ daani ni naanzuwa alibarisa ka bi pali teebuli zuɣu ka paɣa zaŋ bia pa o boɣu ka so chinchin piɛlli ni liiga piɛlli ka bi zaŋ anbirɛla zaɣ saninli n zaŋ zali bi sani ka zaham paya

Bindirigu n bɛ laa ni boraadɛ gala di nyɛla zaɣ piɛlli ka bɛ kpa ʒiɛ ni ka bi ŋmuri zaham niŋ di puuni kala maa nyɛla zaɣ dozim ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka shɛli biraawn

Dabba n bɛ tankpaɣu ni toori tandi ka kom bɛ di puuni dabba maa galisiya shab kurimi ka shab bɛ zuɣusaa ka so too kom niŋ gbambili ni ʒira ka laa ʒɛ nimaani ka bi gbubi dari n gbira ka toora

Paɣaba n kpabi bihi ka gbubi anbirɛla ka ʒiri kpalansi ka yino ʒiri baskɛt o yɛla liiga ʒiɛ ka tihi ʒɛ bi zuɣusaa ni mori yino bi piri namda ka vori bia o nuuni ka zaŋ kpalaŋ pa o zuɣu ni

Doo n yɛ niɛma chinchin niɛma n nyɛli ka di nyɛ liiga dozim ka o gbubi baaji ʒiɛ namda ʒiɛ ka zaŋ kolba nim zaŋ zali o tooni ka pili zipili piɛlli ninkpari sabinli ka zaŋ gilaas kam tam o nyaanga

Paɣa n duɣura ka zaŋ duɣu tam kurifooti ni sala maa nyɛla zaɣ sabinli ka o gbubi chɛriga ka zaŋ teebuli zali o tooni ka tahapoŋ tam dizuɣu ni suwa tahapoŋ maa nyɛla silba ka kuriga nim ʒɛ o tooni ka o ʒi Dikpuni gbuni di bi ta

Paɣaba n bɛ kom ni ka tihi ʒɛ bi nyaanga ka dabba ʒɛ zuɣusaa bi gbubila ŋmana ni gbambihi ka paɣa so kpa tikpari waɣala ka so chinchin ka yɛ liiga ʒiɛ ka bob sari piɛlli. Ka damdi tankpaɣu maa ni ka doo tiɛgi o nuu ni o deegi gbambila